Dɔbɔ ayɔpõĩ la be yiri zusogɔŋ, a ennɛ sola panɛls. Ka banuu a vɔgle zupil, ba zaa sue, kparɛɛ kaa e ŋa dɔre a kyɛ tõɔ tampɛloŋ. Ba zaa eŋɛɛ nateɛ naŋ pɔge ba gbɛɛ.

Mui ne bԑŋ la be perԑte, ka zeԑre bebe, ka nԑne bebe, ka taaleԑ bebe ka gyԑlee bebe, ka gyԑnlee bebe ka vaare bebe. A perԑte eԑԑ bompelaa.

Gbeŋini la, gbeŋini la nyͻge wԑnaabo mõͻ poͻŋ. Ka boŋyeni nyͻge a zu, ka ata be a puoriŋ. Ka boŋyeni zeŋԑ kyԑ leԑ kaara ao puori. Ka kaŋ meŋ te waana. Ka a weԑ nii meŋ be a gbeŋini puoriŋ te waana.

Dɔba bayi la bebe. Ba zaa vɔgelɛɛ zupili peɛle. Ka kaŋ eŋ nimkyaane a kyɛ le bone o kɔkɔrɛɛŋ ka kaŋa dɔɔ kyɛ ka kaŋa are dendeŋe. Ka mansime bebe. ka a mine e zeere ka mine meŋ yi ŋa doɔre.

Pɔgeba ,dɔba ane biiri la are, ka bataalare ne ba orabare a tɔŋ taa ka baɔnnɔ kõɔ ennɛ. Ka` pare wagyɛ o seɛŋ ka kaŋ meŋ su muŋkuri sɔgelaa kyɛ su kparoŋ ka o waany tampɛloŋ a oraba kaŋ waa bone naŋ e zeɛ

Bie naŋ su kpare nuŋmaara koo taa zupili la gaŋe teŋԑ a deԑnԑ ne lͻͻre. ka peԑ te biŋi o puoriŋ. A lͻͻre ziiri mine waa zeԑ ka ziiri mine waa ŋa dͻre.

Polisir la tutaa, ka neԑkaŋ meŋ seԑ kuree koo waa ŋa bonzeԑ, su kparoŋ koo meŋ waa ŋa tampԑloŋ a peerԑ zie, ka kaŋa meŋ pԑgele kͻlebaa kyԑ me su a kayarԑԑ ka a meŋ yi ŋa bonzeere.

Dɔɔ ane bibiri la bebe, a dɔɔ dɔɔɛ teŋɛ, kaa bibiiri mine zeŋ teŋɛ. Kaŋa gbie la, kaŋa meŋ ba su kparoŋ. Ka kaŋa meŋ pɛgle bie are ne. onaŋ naŋ ba su kparoŋ seɛ kuree ko waa nyɛ teɛ vaare. Ka kɔlbaa meŋ biŋ a dɔɔ nimisogɔŋ.

Vūū di la yiri ane lɔɛ, a lɔɛ mine eɛ peɛl, ka a nyoore naŋ be be. Faaya sɛɛvese lɔɔre bee a soriŋ. Ka noba meŋ be a soriŋ.

Dɔɔ ane pɔɔbɔ bayi la sɛlɛ teer. A pɔɔbɔ sue kparɛɛ kaa waa ŋa teɛ vaa. kaŋa nu eɛɛ kparnuwoor ka kaŋ nu e kparnuŋmaara kyɛ koo seɛ nɔɔte s o eŋ nɔɔte sɔɔlɔ.

Dͻbͻ ne pͻgebͻ la be yeŋeŋ. Ba mine zeŋԑԑ la, ka ba mine are dendeŋ. Ka kũũ daga a biŋ, ka dͻͻ kaŋa gbi laa pͻge niŋeŋ a kyԑ te o nuuri. Ba mine vͻgelԑԑ zupile ba mine meŋ ba vͻgele zupile.